Haysan betizaysi qase gadhare heran woykon Zuma choko Giza bittan diza sohon asay shiqoysa beseseshin bagati cori besizatti utidaysa beseshin guye bagaraka hara corati eqi uttidaysa beses ubatika madetizaysa beses.

Hayssa beetizayssi qaase turizime woyyko asayi gobayna7assinne dumma dumma shemppanawu yizasuwa gidishin,izikka dumma dumma gatta keetha woykko kase keethan qommon yuushon oosetidayssa hayssa bolla bessesi.

Haysi qase kuwase be'izaso gidishin asay utizason ubbayka dendidi kushe baqidine gufidi banta qofa qoncisishene ubbayka issi mala mayo mayidaysa beses

Hayissi qasse timirite ketha malatidda misha gidishini, hessonika darro assati shiqidayisa besbesishini enitika aki utidayissa besishini enitape heni baggara corra mitha qomoti bettidayisane namu'u yara kethati dosdona

hessa bollan qoncizayssati ichashu oykko oydda kakkiza macata gidishin hizzati banta qofa issi maraxine aaththida mishire yo7 aaththi heessa bessishenne issineyakka qasse ba kushe xo qooththara qaateda haasayheessa bessi

ayssen hey qonciza sati cora issi biiron woykko issi masaraketam oottidasata gidishin adikka isipetetan issi mala maay7o woykko malaya aachchi uthadayssenne garsarakka dumma duma sureta aattida issa bessees

Hayisi qasse timerte geetta malatizaso gidishen na'mu yarara dumma dumma keaththati dizaaga bessishin iki hini haakkirikka coora asati issipetitan shiiqidinne ooso woottishinne etappe duge baggarakka dumma dumma mita qommoti diccidayssa bessees

hayssan giigizayssa beyshin keehippe dalga keethta ta gilishen etikka dumma dumma kifleti dizayssanne cora gidedayssa besishen etikka kexxettidi wurirayssanne asay gelizayssa doommiyayssa besees

hayssi qasse gaxare heera woykko zuma dicciza woykko dhoqu giza heera gidishen heyssanka cora asati shiiqidi isipetetan hakki hakki uttidayssa besishen issoy issoyka qasse issipetetan haasayidi deyayssa bessees

Hayssa bollan qasse qoncizayti arawinche deren diza asay issipetetan shiiqidi dungozanne dumma dumma ba la mayota ma yidi banta kushen mithanne maata wayqqidi issipetetan hawoto dendide yo'o masqala giidi bonche hayssa bessees

Hayssa bollan issi nayya diyara bana yo7o tookkada eqqa uthidayssanne shaashe hu7e karetha shaashe xaaxidayssa bessishin izippika guyera aayonne nayti corati dizayssa hayssa bolle nuusi keehippe akeekisees

hayssi qasse asay xeellanaw maddiza soo gidishen ikka issipetetha parke geetetthida soho qoncisishen izanka kare dereppe so direppekka dumma dumma asati shiiqidi hayssa soo xeellanaw yizadayssa bessees

Hayssey qasse arba mincaderen gammo limaate safara gidishen heyssa sohan kacci maasati banta dunguza maa7iidinne dumma dumma sharbekka banta hashen woththidi koppiyakka aaththidi banta kushen irxa mawo oyqidi yo7o masqala gidi bonchididizayssa bessees

hayssan qasse ha7i wode de7iza asati beettishin isika kowaase kaano biza son uttidi beettizayssappe nam7u asati issiniya sellan bodda geetettidayssanne guye baggardiza attumay kayssoy merid jaggo geetettidayssa bessees

Hayssa bolle beettizayssati cimma asata woykko macanne attuma cima asata gidishen hetikka madarake bolle kiiri issoy issua xeelide kuppishinne macetikka kushe bakqi dimiyen guppeyssa durshinkka qoncises.

Hayssi kehippe wogga gita keeththa gidirayssa bessishen hizikka iita lo7izayssanne nam7u misiletikka qoncizayssa bessishen bollara dizayssikka xoqu gira keeththanne nam7u keeththa qommota oyqqizayshin garsanka harati dizayssa bessees

Hayssan dizayti qasse dumma dummas heera asay gaxare heeran shiiqizayssa besishin poolise makalakiyasarawutenne taxaqezi heera giigisi di nangidikka eqqizayssa bessishin asay jenxila kaawan eqqidi oykqizayssa bessees.

Hayssa bollin dizayssi qasse daro asa shiiqo gidishen heyssanka tamaridi timirse wulsida nayti maraqitishenne daro asati eta sixootha woyqo sertifikeete immidi dizayssa hayssa bolli nuus qoncisees

Hayssan qonccizayssi issi maccasiya mayke oyqqada hassayayde dizaysanne eepe sinthara cora asati dizayssa besishin hayssa ezipe bolli diza miisheti dunguza malata woykko qalameti dizaysa besees

Hayssan beettizayssadey qasse heedzdzu attuma addeta gidishen issoy ba kushin selkera dabtara iskiwurtokka oyqqidi xaafi di dizayssa bessishin hankozikka silke oyqqidi araykka dabtara oyqizayssa bessishen eta guyerakka hara asi baynnayssa bessee.

Hayssi qase cora aasay shiiqida sibsewadarash gidishin etasintanka issi bitane dunguzara giigiza may'oma'idinne dunguza koppiya aaththida bitane kushera mayke oyqqidi aasay dilizayssanne ba qofa asas aaththi diideyssades.

Haysi qase tophiya deren daro demisha demisanas dandayadis misha gidishinizika izika xiyante getetidaysa besishin kare dereppe daro asay haysa xeelanawnne misha imidi yizaysa besees.

Hayssan bettizay daro woden tophiya woganne turrizime gettetida mishsha woyikko daro woddepp dommidi kaseppe domidi diza mishshanne woddepittekka Cora layita danaw woyikko adhdhida woddenkka bettanayisi qonccises.

Hayssan qassi keehippe lo7iza so asathi dizaysa gidishin ethikka maccaso azina gidizayssanne heezzu issi mala naatha yelidi issi mala maayokka maayi uththdi issippetheththan ufayththidinne miiccishen dizayssa bessees.

Hayssa bollan cora asati aabba duunnan qonccisizayssa gidishin ettikka dumma dumma battakka hassyidinne baggatikka duge aabba bagga yuuyii uuttidi xellizayssa besishin hankkoti qase issoy issuwayo ba qoppa imishin bettes

hayssan aaxiday kattaqommo gidishen hekathayka aynete geetettidayssa woykko cora miisha shiishidi oyqqidayssi giigettidayssa bessishen iza bollan gayara haara nam7u gita qaareti uththidayssanne asay maana giigettidayssa bessees

hayssa wollin dizayssati gaxxare heeran diza yela ga naata woykko qeernayssa gidishen asikka issi patetan yaran eqqi uttidayssanne keehippe ufay xidi miichi di dizayssa nuusi qoncisees gawdanka dumma dumma dorsa qommoti dizayssa bessees

hayssi qasse keehippe maaanao lo7izanne injetiza miisha gidishin izikka dumma dumma asho qommon ka7ida katta gidishin nam7u qanxethira injeranne nam7u son utthida asho kathay giigetidi aaxxidayssanne metethida miishay guuxi hoa qollano gaxan wothidayssa bessee

hayssan beethiday issi yela gana gidishen izikka dunguza koppi aaththidinne dunguza qooren xaaxi woththidayssanne zaro midiya asati asintan eqqidi oychishen ikka ba qofa cora asatos aaththi didizayssa ayssi nuus bessees

hayssa bolle beettida hasati qasse ba7ala bonchana sipetetan sheeqi uthidayssanne dunguza maay7o dunguza surenne dunguza koppiya atti utheles beshshi sentu ubbaykka banta kushen mitta ayqqidi ufayx iddinne guppiti boncheysse besseea

Hyssan beetideyssi keehippe guutha wogolo bolla cora asati keehippe odetugappeka qoncisogappeka bolla daro asati biiddi dizayssanne hayssika banta dere yeddidi hara deren lo'o duussa demmana biyayssa bessees.

hayssan qase konciza issasappe cora asay woga maayota woykko gammo maahe dumma dumma galbata aadhdidinne mithanne gondzale oyqqira giigesizayssasa asata bessiyayssi hayssan qonces

Ayssi qase maa'oy bayzethida so gidishin xelatara giigethtidayssanne keehe pelo'iza itophiyaawey oonateta qoncisiza miishay woykko may'oti hayssan coridi beettizayssa gididayssanne hayssan beetti hayssa bessees.

hayssa bolle qoncizayssati azinanne macaso yidishenne bantanayazikka watidaga bessishen macana yo yela giyo tookka utha uttus aayakka qeerinaykka garsan eqqi wussidi ubbaykka tish histidi xeelle hayssa bessees

Ayssan dizesi qase oora heeran pult paathe kiiza sohon asati shiiqi uthidayssanne qadanka dumma dumma maatha qommoti dichidi disayssa bessi shen hissanka wura garsan oyddu asati disayssa hayssinos bessees.

hayssi qasse gaxxare heeran diza gatha keeththa gidishen iza garsanka asati katha katishen cuu ay cu yiddi izappe kizazssa bessishen iza miyenka dumma dummita qommotinne urtay diccizi gakkidayssa bessees

hayssi qasse cora asati demma wolko mitti aybikkabaynnasoon issipeteta bizayssa bes sishen etikakka hippe Coranne qoodan odano bessirayssappe dareshen ubbaykka duge biidi deyssa bessees.

Ayssa bollin qase nam7u atati qoncizayssa gidishin he sohoykka arbamince deren issi bitane daroba oothtin issoy dunguza aaththida bitane bitanye wussatha pikete emishhinne izappe guye bakkara gilgida bolle diza pootoy arbamince dere kanthiba gedidayssa bessees.

Haysa bolla qoncizaysi qase oromoya aza hanide giza cuufenne ha'i wodes gidida zenay qoncidaysanne dumma dumma wotadarati ha misile bolli betizaysanne kare dera asati dizaysape issoy donal tramp gizaysa beses

Haysi ha'i wode ele qonc'iza mishi woyko gazadha gidishin hesa bolanka dokter abiy getetida itophe kawoy qonc'isizaysanne issi mac'asiyaka garsara eqada hasa'ayda dizaysa beses.

hayssa bollan dumma dumma banta ooso bonchidi oosancha asa geetettidayssi issipetetan shiiqidayssa besishen etikka dumma dumma ba esganassinne tamaranas yiyidi sipetetan asara oydo yuusho wurtidi haasayi di dizayssa hayssi nuus qoncises

Ayssa bolla nam'u asati qoncizayssa bessi shen isikka banta ooso sohon uththidi midiyassinne asatas banta qofa aathtidi dizayssanne issoe haasayishin soeka miyan maraxine aaththidi uththidi isgidi dizayssa bessees

Hayssa bolla dizaysati qase Duma Duma osdanchay asata gidishin qoqa malatiza mishi shuchataNe simintara yizaysa Ottidi dishene Minidi kindena mala Qachidi Dizaysa beses

Hayssan dizayssi qasse maabirates maaddiza miishawoykko qooka geetettidayssa ooseti didizishin asati corati beyana yiidi shiiqidayssanne qeerinaytikka eta achchin eqqi wottedayssa hayssa bolli nuss qoncisees.

hayssan beethtizayssi oge duunan makinay pizayssa bessi shen he makinaykka keeshshippe gitanne corasawoyqqizayssa idishin guyeppenne sintappe dizayssi guutta so makinati beetti shen nam7u asatikka oge doonay qqizayssa bessees

Hayssa bolle qase issi yelaganay ba ooso woykko ooththanau giigidi minnidi uttidayssanne izikka ooththidasoy mawurasaayele geetetthidaso oottishen izikka eqqidi ba qofa asas hatti didizeyssa bessees.

Hayssikka qasse oge doona gidishen heyssanka dumma dumma mabratey banas maaddiza poolenne xompiza mabratati eexxiza issa bessishen hinna baggarakka woran dumma dumma mitha qommoti dicciza issa nuusi bessees.

hayssi qasse kaame biza dumma dumma miishetikka hare motoreykka asaykka biza wode gidishen hayssanka issi asikka aybikka baynna mala bessishen ha baggarakka buron kaamey laagetidi bididyayssa nuus bessees

Hayissa qoncizayi qassi tuke ketha gidishini he kethayika darro wode assayi uyanawu gelidasoni duma duma misha deèza assayi hayissa tuke uyizasako besishini ika ogge donani gididaya hayisa qonicizayisi betesi.

Hayisan diza mishay qase gade goyanaw madida mishe gidishin izika gade goyiza kame besewude izika he bitaneyka miyen eqidays hayisa misha qaxidi osos ekana mala qonicises

Hayissa bollani qase banitta bironi qasse osso kethani utidi qoncishini dizayissanne gidishin oyide yushani utidi hasayetanawu ubayika yidayisane sinthanika hayilanidera hayilandera hathayi dishin istika bantawu kushen xafidi dizayisa besesi

Hayssa bola nam'u asati konc'izaysa gidishin etika atumanne maca gidishenne banta oso ketha woyko abisiniya banke getetidaysa bola misile qonc'izaysa son eqidi issipetetan poto dendidayssa beses.

Hayssan qonccizaara issi maaccasiyo gidishin izakka quma keetha bara katha maanaw shiiqidaashin saafa milatiza agelgileera kathay yodayssa maydda miiccishin hayssan bolla nuus bessees.

hayssi ooso wootettiza sofo gidishen issi aayakka utthara maraxine aaththara ba ooso oothtishenne issi bitanekka maraxine aaththiri borceda goykko ganjera sintokira bitane aasayi didizayssa bessees

hayssa bollan dizayssati itopphe deren tama kofoy woykko tamay eexxidasohoy asa bolla woykko iqa bolli gakkishin heyssa toyssan hoyida asati wanta ooso may7o maay7di sipesetan sipsaba uttidayssanne aasay dideysse bessees

Hayyssan asati eelisidi banto ooso oothtiyayse bessishen hee soonka samay dendiri keeta xuugidi dishin tama tuhyssano oothtiy asati yidayssanne mishetiya giigissi dizayssa keehippe bessees.

hayssi qasse tamay eexidayssa giigissana yiza asata gidishhen etikka tamay keehipe eexishen banta wa tama toysida miisha ekkidi yiidi tama toyssidi dishen bessidayssanne banta ooso minnidi wootti hessa konchisees

Hissan qoncizabay qasse heeran woykko katama heeran tama yetishen ele gidi toyssano maaddiza asati yidi tama poyssidi dishenne hatta qolididiayssa hayssa bolle muus bessees

Hayssan beetidayssati asati haatta keehippe qolizayssa gidishen etikka tamay asa miisha woykko asa muruthasa xuugishen toyssanaw giigettida oosasta gidishen banta ooso may7o may7edi toyssizayssa besse.

hayssan qoncizayssati ha7i wode toopphe deren tamay qoho gattishen heyssatoyssanaw giigeththidi uttida asatanne banta oosu maay7o maay7idi ubbayka yaran yaran eqqizi pooto dendi didizayssa bessees

Hayssa bolla bettizayssi mastotera dummadumma mishshara giggetidi othtgetida gitta keththa giddishin he keththayka kehipe lo'izayssanne oththo keththa mala giddishin miyye bagan woyko karen maataynne dumma dumma miththa qommoti diccizayssi bota gididayssa besses.

Ha simmi betiayssi oge dona giddishin oge donappe hinna baggaara issi biillokketen simintoora oosetidara kettay be'ettishin izankka asi dusa aggadaysh keehippe ceggiddi ayssa nuusi beses.

Hayssa bolla qasse coora ossancha asssti dumma dumma sohoppe yiidi taarikawi gettetiza soho aadawa ba'alley bonchchettiya assa pootoy diiza sohon dendidi issi ollan utti utti pooto dendiysyssa hayssi nussi besses.

Hayssa bolli beettiza keeththeya girigida bolla dokiter Abiy pootonne issi maacasiya pootoy giigi uttidayssa bessishin izikka oososo malatiza itophphiya bandiraykka hessa giddon dizayssanne pengeykka gorddeti uttidayssa besses.

Hayssan qasse bettiyassi ooso keetta gidishin heyssikka cora asa oyqqida ooso keettanne keehippe lo'iza miishshati dizayssa besishin asikka hessa garssan baynna malanne silikeykka matan ooso keetta silikey de'iyayssa besses.

Hayssan qasse dumma dumma asati dishin hayssanka dumma dumma makinatinne dumma dumma keetta qommoti giigeti uttirayssa bessi shhin irki beggan diza keeththayka ooso bollan dizaynne oosethi duguribennayssa nu ye bessees.

Hayssi qasseka itophiya deren ha7i wode ooratha ogen giigeth ididizayssanne goaase oosettida sohoy keehippe lo7iza ogen taro miisha kesi sidi oosethi diidizayssa bessides

hayssan beeththi deessati cura asata gidishin etikkakke hippe oso oosanchanne madumabata maadati asa gidishen tika hisipetetan shiiqidi haasayide dizeyssa hayssa bollen kumiraasa xeellishen qoncisees

Haysa bolla dizaysi hezhzhu ayetinne issa na'aa gidishin etika megiza deren dizaysa issippetetan Gabe mayidi uttidaysanne qeri naytaekki uttidaysa besishin issi ayiya qaseka kehippe tishi histada ha xelizaysa beses.

Hayissan betizayissikka Ethiopia derenni diza arbamincce hera getettizayiss de'iza sohonni paranjetti shiqqiddi dizayissanne arbamincce kantibayikka he sohon dishshin paranjetanne Ethiopia asayi dumma dumma oththuwa oththishinne besses.

Hayssa bollan oyddu attuma asati qonccizayssa gidishIn etikka astadadare hinxxa geetettida sohon sinta baggara eqqidi issipetetan ufayttidinne miicciddi pooto dendana giigettidayssa bessees.

Hayssa bolli qassehezan qoncizayssi dumma dumma buron keeththa bolla gidote bolla diza keetta gidishen etikka wuro gakkibenna mala qalame teti diddizayssa bessishen miiya baggarakka dozere oothti diddizayssa bessees.

Hayssan be ethidayssi issi bithane gidishen he bithaneykka dunguza shamize woykko bolla basadere malatizayssa aathtidi giddora koote aathtidinne ba kushe mayke oyqqidi asasintan eqqidi haasayi diilizayssa bessees.

Hayssi qasse ha'iwuda miisha gidishen izikka keehippe lo'o ogen woykko cora miisha demmisana oosettida miisha gidishen izikka industire garsan woykko fabrikan dizayssa gidishen geezza suntayka pirije gizayssa bessees

Hayssa bolle konchizayssati oyddu asata gidishin nam7ati maca nam7ati kathe attuma gidishen hesi ooththiza ooso keeththan gayiza bonchishin ba7ala bonchishen bessishen issinea qasse dummatettan paranjhe gididayssa bessees

Ayssa bollan qasse gaxare heran maata giigissidayssa sohon qemesqele geetettida aka hargiza ashata woykko qohetidayssata hakamizayssati yidi eta maaddidi dizayssanne baynta oos may duuttidayssa bessees

ayssan diza asati curati shiiqidayssi akime keetta achchin gidishen etikka argida bitaneya ekkida yidayssa bissishenne hakime keetta akameda tale imida bitane eqqidi eta aaza maaddo gidikka dumma dumma ata oottiayssa bessee

hayssi qasse beettidasoy haakime keeththa gidishin cora asati gaxare heerappe yiri ubbaykka bengin shiiqi uttirayssanne fistale erakka dumma dummabati uttidayssanne haylanderakka haati eta sintan diyayssa bessees

hayssanbeechchedeyss qasse issi aayya ayfe hargiraro akamisano ifin hayfen ayfekko wothidi aayyoo mara marshinne miye baggara dumma dumma xaleda giigissana maaddiza merajeta uttirayssi hayssi bessees

Hayssan beeththidaysi qase paranji gidishen etikka banta dereppe yiiri afirika garsan dumma dumma asatas lo7o lo7o maado immidayssanne ha7ikka dumma dumma miishata oothti didizayssa hayssa bolle nuus qoncises.

ayssi qasse asati hakamethana yizaso gidishin cora cima asati hargi dizayssanne nam7u attuma ne maca akimeti heza ootesidi haka misidi dizayssa hayssa bole nuus qoponcesees

hayssa bollan qasse dizayssi dumma dumma miisha gidishen izikka asa nayti hargishin woykko sakitishen hakamisanomaa diza miishati dizayssanne keehipe xompanommaa diza miisha yedeyayssa bessees

hayssi qasse hakime keeththas maaddiza miisha gidishen mirabe abbayayo imettida dumma duma ooratha miishata bessidayssa gidish shin heyssa garsanka miraabe kanthi bay abrahaam geetettidayssi ganjera sintokidayssi uttidayssa bessees

Hayssa wolli qasse macati komerayssa bessishen hedzdzu macati issi petetan dizayssanne xarpheeza bollenka kaarote dumma dumma miishenne halan dzeer haattayka dizayssa bessishen itikka suhessuara asayizayssa qoncisees.

hayssika asanayti ba ooso ooththida soo gidishen hissika blokketenne simiton giigetidi ofethida masteyka diza soo gidishen keehi pelo izayssanne gin ceeygi didizayssa bessees

hayssi qasse ha7i wode dicciza haakime keethta gidishen izikka asa nayssa hakamsana maaddiza miishati upayka dizayssa bessishen asikka baynayssa mala hayssa bollen qonchizayssa gidishenne dumma dumma lo7o murotati deessabes

Haysan dizaysi qase ha'i wode pute gigisanawu dic'bena ogeni putiya kare bagan gigisiyaysa besishenka tuke puteta c'ora ogeni gigetidi gaytidaysane toketanaw gakida wode beses.

Haysanka djzageti qase issi cora asat hamutudi diyaysanne etika osanchanne issi mala kopiya ubbayka aathidi dunguza qodhen xaaxi utid biyaysanne hamutudi dizaysa haysa bolli nusi beses.

Hayissan qonccizayiss gatare hera woyikko gade heranni diza Soo cora asati sayiteppe yizayissa besishshinn ettikka dumma dumma bota xellishshenn dizayissanne issi bitaneyi etaa kushshe miccidi hayiss gidi dumma dumma bota bessiyabba besses.

Hayssa bollan qase gaxxare heeran diza asay banta dere biitay haththan woyko haron qohettena mala ubbaykka issipetethan denddidi banta wolqqa genashin issipetethan oththishe de'iyayssa nus bessidi de'ees.

Hayssan qonccizayssi timirtte keetha gidishin he timmirte keethayka nuna era po'oy dizayssata ekite giza miishey xaafetida timmirte keetha dishin gido baggara kaameynne dumma dumma kifileti gigetidayssa besees.

Hayssi qassi puuthethi puutheththida keeththa gidishin he sohuwankka cora thukke ayfetha woykko thukke puuthetha shiishshidayssanne ethikka he so ubba efiri thokkanawu issippe asathuura haathayeththiidde dizayssa bessees.

Hayssan qasse oggey woykko koridere limatte gettetidayssa gaxare heeran woykko sapara garssan oththidi diizayssa bessishin oggey oththetiidi dizasson iiray bukkidi irxxi uttidayssane gaxara haththay biiza waaro oththidayssa besses.

hayisanka asati curi bessishen ubbaykka axire hoykko qorqoro miyen sipetethan uthidayssa bessishen gata garsanka issiniya dummatetan macasi hedi heronne hankoti ubbaykka attuma gidzdzidayssa nu bessees

Hayssi qasse beni wode cora asay dizi aadhdhida oge gidishin heyssika keettay gaththa keeththa gididayssanne maathappenne dumma dumma miithatappe ootetidayssa bessishin izikka keehife lo7izayssa besse.

Hayssa bolli beettizayssi katama dere gidishen izikka marsi saate dumma dumma asati hammutti didizayssanne kaamekka ogera bizayssa bessishen miya baggarakka keettati giigidi uttidayssanne dumma dumma soqeti qonchizayssa bessees.

Hayssan beethidayssi ha7i wode gaxxara heeran hakimekeetta gidana mala maaddizayssa keexidi maraqisiza bessishen hayssanka asatay buron geli diddizayssa nuus qonchesishen etikka keehippe ufayxid dizayssa

Hayssan qasse qonccidayssi industire fabirkka geetetidaage wogga dalgga sohoy betiyo wode hessankka oothida asati corati beetosona. I gido attin izikka daro muruta woykko daro maado immidiyayssa besees.

Hayssa bollan keehi ufayxayda diza issi aaya qoncizayssa gidishen iza gadenka daro miishay ooseti didizayssanne guye baggara biittagarsafe haaththay kidi gaden diza miisha ushshishenne kaameykaya baggara eqqizayssa bessees

hayssi qasse cora puteti puutettida soho gidishen etasika yara yaran toketidayssa bessizayssappe aadhdhiri tokketi yaran yaran toketidi toketana woykkoppisketidi giita gakkanau gakkiza sohota bessees

hayssan beettizayti qase qorqoroy beyna keeththa gidishen carkoy kehippe minnida ogen yiiri keeththan diza qorqoro shodedi ekidebidayssanne keeththay mela dizayssa hayssa bolle nuus qancises

Hayssa bolle dizeyssati qase macata aseta kanche gidishin etikka sikiyaso woykko ma7o sikiyason issi pete tan ooththidayssa qoncis shenne uppaykka zambo oosancha malatizayssa hayssa bolle nuus keeheppe qoncisees

hayssan beetidayssati qasse oosancha asata woykko birppe yira asata gidishen gaxxaray heera garsan ubbayka issippetethan hamuti dishen bessizayssanne ubbayka booththanne dariza baggazi aaththidi dishen issi bitane dummatettan koppiya aaththidayssa bessees

hayssi qasse cora haattay kiizaso gidishen aththaka wolla garsafe mashinay kessizayssanne keehippe cora haathta kessidi qoli didizayssanne gade ushsheessa hayssa bolle qoncisishen haaththay maaddizayssaka bessees

Hayssan beeththidayssi gaxare heera keeththa gidishen issa heeranka qasse dumma dumma keettati qorqoron keehpelo' iza ogen ootettidayssa bessishhen hayssanka wogga giza oge nam'u baggara beettizayssi qonceyssa bessees.

Hayssi qasse dumma dumma miishata oyqqizaso gidishen izikka ooso oothtiya miishati dummati dummati dizayssa bessishen izikka kushen gelisida miisha ayfen wottizayssa harakka harakka dumma dummati diyaba bessees

hayssi qasse orata gade goyana woykko wolqama kenna miisha gidishen izikka tiraqtere geetettida gade goyiza kaame gidishen ai izikka gade goyishenne dumma dumma asatikka sintha baggara eqqizayssa bessee

hayssan dumma dummabati qoncizayssa gidishen etikka daro maado immizayssanne tamaykka dumma dummabati eexxishin qoho gattenna mala toyissano maaddizayssanne ooso mayoti giigi utidayssa bessees

Hayisi betiza soy firda keeththa malatiza so gidishin ika asay otanasinne dumma dumma batas shiiqidi hasayetidi didayisanne etappe sintara hara asati heedzdzati gigetidi utidayisa hayis nus beses.

Haysa betiza mishayka itophiya dere police woyko makalakaya serawiteti yaran yaran hamutidi tophiya de'es diza siqone bandira oyqidi banta oso othidi dizaysa haysi nus beses

hayssan beettiday si diita woradas giigettida sartafikete gidishin izikka keehippe lo7o oso ooththida miishatas oykko issi miisha wursida gitas giigettida sartefikete gidiraayssa bessees

Hayssi qase coara itoppeppenne dumma afirikka garsan diza dere asay shiiqidaso giidishen etikka bayntas imettiza maata lo'o wogen polanas maaddizayssa kushe dentidi qaala galishhen ayssi nuus bessees.

ayssi soy qase pirde keetta gididayssa bessishen heedzdzu uthira asati diza bootaynne gaxan miyen toopebandiray dizayssa bessishen ayssi qase yi diza bootan oyddu mayke diyayssa haa baggara qasse bessees

Haysan qasse heeran issipetethan ayoti dendidinne heera geshshateta nagganawu ubbayka fitidi dizaysanne banta oththo oththidi issoy issora hasaidi kehippe minidi uffaetidi asay oththizaysa beses.

Hayissani qasse qoncidayisi makinara ayiko qomo mishi deyizasane etikka issi na'azi pude keyid qoqofishe Besizaisa gidishin hayika magazine malatidayissa hayissa bolla nus qoncises

Hesa bolla qasi hedzdzu asati banta oso ketha pengiya issippetetani geshishe dizayisa gidishin na'mati atuma isiniya qasika mac'a gididayisanne minidi banta ososa gigisidi dizayisa hayisi nusi besees

Hayssa bollan qasse heera asay ba geeshshati ta nanganonne ba heera geeshshati ta nangana issipeti tan dendiut eqqidi daroti bookkishin daroti qasse bookkish miisha kesishen bessisha gidi rayssa daro asay beettees.

Hayssi qasse cora asay heerati ta moykko heera geeshshate ta nanganawu issipetetan minni dendidi banta ooso moykko heera geeshsha naagishin bessizayssa gidishin guurara ubbayka gaabinne naxala hatidi kiire wuddiyayssa bessees

Hayssi qasse oge geeshshida woykko oge pithida kare deren woykko wucce deren diza makina qommu gidishin itopphe deren asay waayes hessa deren qase makini geeshshizayssa bessi hayssa gidi hayssa hayssan qoncisees.

hayssanka qoncizayssi heera geeshshetetha naagana sipetethan gididi eera qushashsha shiishshi shiishi qushashsha shiishshida makinan yeggizashenne heyssa qushasha fida makinay safaagarsan galile utte hesa hayssi bessees

Hayssa bolli nam7u dumma dumma qalame diza makinati dumma dumma ogen biidi dizayssa bessishen etikka keehippe gita gidizayssanne bantha guyendaro misha cookki uthidayssa malatishen hayssi nuus beses.

Hayssi bessidayssi qase cora asati katama heera issipatetan dindidi safara geeshati ta naagano ubbaykka safara geesh hedidisen bessishenne daroti bookkishen daroti asse pitishen banta heera oottiyayssa bessees.

Hayssi qasse beetthida hyssi qoshashay olettiza soogidishhin hayssi zo7o makinaykka qoshasha harasoppe heera pish shish shiydi ayssan qolizayssanne atthida asati hayssa sohon lo7o bakko yeddinne qoshasha gii sii dizayssa bessees

Haysan qoncizaysi ha7i wode asi nayta mazagabana woykko matawaqa kessanaw giigettidaysa gidishin haysanka dumma dumma miishshati xaafettishe de7izaysa cora ogeti haysa bolla bessees.

Hays qase ba onatetha qoncisiza misha gidishn izika fayda getetiza matoqeyi misiley hays qoncizaysa besishn , ha'i wode keeh ithiyophiyan osetishe diza osotappe issuwa gididaysa besesi.

hayssa bolli dizayssi qasse digitale woykko payda geetettida matawuqe kessanawu biza oge gidishin issi tamare naya oyden uthara baassi matawuqe woykko digitale kesessanawu utthidayssa nuus qoncisees

hayssan koncizayssi qasse nam7u asa qushe sarosettishin dizayssa bessishenne iza miyen xaafetida xuufe dizayssa bessishen izikka bayda geetettida miisha giigissana mala cuufe uttidayssa hayssa bolli nuus koncisees

Hayssika beettiza sohoy oose keethta gidishin he ooso keeththanka dumma dumma asay minnidi ba ooso ooththidayssanne issi yelagay naykka dishishi gidi ba komputere bolle uttidi haytha wulenka aywakko hooththidi xeeli gidizayssa bessees

hayssa bollan qase qoncizara issi macasiyo gidishen aka maraxine aattara ba kushenka silke oyqqada asintan shiiqida asatus ba qofa aattay da dizayssanne ippe ya baggara issi macam shire misiley utthidayssa bessees.

Haysa Bolan Nam'u Asati Konccizaysa Gidishin Issoy Kare Derepe yiza Chima awane, Essoy qa Ha Bagan Ethiopiawe Bitane Gididaysa Gidishin Na'ayka Has'ishe Dizaysane Na'ay Esoy Esuara Qopha Atidi Dizaysa Beses

Hayssa bolli qassi kare dereppe yiida presidenththe macron geetheththida bithanee yiishin hayssa bolla qassi kare dereppe yiida asay ekkishinne doctor abiyikka aara yizayssa bessishin harathikka dumma dumma polisethu qommo gidira asathikka xurumbbanne dumma dumma massaaretha ogiyan maaran eqqizeysa bessees.

Haysa bolan qase issi bitaney ba kusheza wotidi isuwara mayke oyqidi hasa'idi dizaysa besishen izika dunguza mayo mayidi midiya asatus ba qofa athidi dizaysa haysa bolan nusi qonc'ises.

hayssa bolli beeththidayssati qasse issi karadereppe yira asanne macasiya dammu itoppetedin diza asa bessishin macase suntaykka abebe geetettidaga bessishin hakumay attuma bitane karadereppe irayssa bessees

hayssa bollin qase dizayssati kare dereppenne etoophiyan diza asati issifetitan shiiqidi eqqizayssa bessishhen etappeka guyera etoopie banderaynnes miyera haykka dishen eta giddon dotoraabi geetettiza bitane etoophi kawoy diyayssaka bessees

Hayssaan beetirayssati qasse koaase kayida asata gidishin etikka arsenaleyoo kayida asata gidirayssa besishin sinta boggan issoy goole gelsiday si min qutirey ba ufayssa qoncisishin beettes.

Hayssa bollan cora asati issipetettan ogen kumidi biidi dizayssanne hissanka cima,yelaga, macanne dumma dumma attuma asati biidi dizayssa bessishin he oge doonankka mita qommotikka tichizi gakkizayssa bessees

ayssan qoncizayssi issi bitane gidishin he bitanekka ba kushen maykey qidi qooren dunguza zaaxidinne dunguza maayokka maayidi ba kushe qooththidi haasayishenne ba qofa asas aatti ddizayssae hayssi nuus bessees

Haysa bolla ichachchu asatu dizaso wode oydati atuma issinaya mac'ata gidishin attumanne mac'ati hamutidi dizaysanne ha nam'ay kehippe qofan hasayidi dizayisa nbeses.

Haysi qase masira keetha woyko Asama osso Othizaso Gidishin afirka deretape issi Maccashiya sope ankan diza issi bitanara issipetethan oyden utidi Diyaysane Sintanka Dokimente Mishay Dizaysa beses

Hayssi qasse ooso soh gidishen keehippe doqa ooso keethtanne cora kare dereppe yidi asay ooththizaso gidishen heyssanka dumma dumma asati uthidayssanne oyde yuushon dumma hayllan deeranne kathika giigi uthidayssa bessee.

ayssi qasse gita asay shiiqiza ooso keetta gidishen dare naashin guutdaati oyde yshon uttidi haasayana yidayssa bessishen eta guyenka corasohoy dishen asikka baynnayssa hayssa bolli nuus qoncisis

Hayssan qoncozaysi tiraafike police butane gidishin izika oge dunan uttidi Gidishin Tirafike follise Makina essisi makidi gido gelli makinape pengen eqidi Uba asas sarotha imoshe beses

Haysan dizaysi polise eqidaysa besishin ha poliseyka ba kushe dhoqu otidi gigisidine ba qofa asas atidi dizaysa besishen izappeka guye bagara c'ora nayti shiqi utidaysane iza miyen kethay diyaysa beses.

Haysan qase shiqidageti polise qommota gidishinka oydeppe dendidi oydeppe huye bagara diza yaran eqidaysa bessishin etika nam'u qomo bulla malatiza mayo mayidaysanne salo mala mayo mayidaysa besses.

Haysanka de'izayt polise shishota gidishin etika banta oso othanappe sinthaw yidi ubayka issippetetan yidi uttidi hasayishenne issoy issara baqopa athishene ha immishene dizaysa beses

hayssi qasse cora poolisetu shiiqo gidishen hetikka issipete tan oyden utteri silxana ekki idididayssa woykko tamaro tamari didizayssa bessi shen corati pooliseta gididayssanne bantamaayo may7o uttidayssa bessies

hayssan beetidayssi qasse polisata shiiqo gidishen etikka issipehethan banta ooso maayo may7di ubbaykka bron oosetha bollan diza keethta miyen eqqizayssanne eta sintan isso eqqidi aasayi di dizayssa bessees

libethiray poolise gidishin izikka ba ooso keettan uttidi ba kushen dabtara oyqqirinne iskibirtoorayssife xaafi diidizayssanne bisane ba ooso minnidi ooththi didizayssa nuus koncisishen ayssi betees

Hayssan beeththidayssi oge doonan diza polisata gidishin etikka issipetethan dumma dumma miishata yexanas maaddizayssata qoti hayssataa oyqqidayssanne etikka issifetetha zammari dizi ogean eqqirayssa hayssi nuus bessees.

Hayssi giya duuna gidishen giya doonanka nam7u tirafiqeti ewoykko taa daqeti eqqi uttirayssa bessishen hara asaykka ba ooso laametishenne dumma dumma ooso utid bayzishenne shamishen beettes

Hayssika qoncizayssi oge doona gidishen he ogerakka polise makinati yaranyarancora gididi yiidinne diyayssa bessishen issappe hine baggarakka wokka gita keettati dizayssanne dumma dumma zumati yirkira haakkidi dizayssa bessees

hayssa bollan dere shiiqo weykko asati heerappe shiiqidi guurara uttidi haasayi di dizayssanne eta sintan issi cimi ekkiza aaway uttidi baappe qofa asas aattishinne polisetikka banta miyen utthidayssa bessees

Hayssa bollan diza miraabe deren de7iza asatha gidishin heyssankka dumma dumma asathi issipetheththan dungguza mayuwa mayidinne huuphenkka dungguza koppiye woththidayssa bessishen ethikka issipetheththan oyde yuushuwan uththidi haasayeesa bessees.

hayssa bolli dizayssi qasse arbaminco dere kanthi ba gizera bitani dishin izikka maraxine aathtidinne midiya sinthan eqqidi mayke oyqqidi haasayidi dizayssanne ba gufa badere asas muliyas aathti ridayssa bessees

Hayssa bollan issi bittaney biiroon uttidii xaafiza miishshakka giigissidayssa besishin manaxire aaththi uuttidi ha bagga tiishi histidi xellide de'iyayssanne iza guyen wogga telebizhine girgida bolla dizayssa bessees

hayssan issi bitane beettizayssa bessishen izikka ba kushe denthizi haasayiddi ba qofa aattana qoppishen diizayssa bessishenne guye baggarakka issi bitane hara macata kushe denthe xoqooththidi bessihayssa bettes

ayssi qasse miraawe deren deiza keeththatappe coreta gidishen etikka dumma dumma asatas shaaketidi imettana keetethti diidiza buron keetettan bolla diyayssa wuribennayssa hayssi bessees

Hayssan qase da7eza sati keehippe gaxara keera diza sata gidishenikka issi bexethan shi qidi uttirayssanne issi aawaykka yatamihen dummatettan oyde bolli uttirayssa qoncisishen asaykka ubbeykka xeelleyssa bessees.

hayssa bollan qase issifate tan asati dunkani garsan uttidayssanne dumma dumma asati maraxine haaththiday kadees ordin cimi ekki asayka yatagarsan yelagi ekkika dizayssa hayssa bette sinusi kehippe qoncisees

hayssan dizayssi qasse corasati banta ooso keetta woykko buiroan dizayssa bessishen etikka oyde yuushen uttidayssa bessizayssappe aattidi issinne suntay tenpi geetettidaro bessees

HAyssa bollan qasse cora asati afirika dere yuushoppe yiidi uttidayssa be sishen etikka dumma dumma asatikka hara dereppe yidi uttidayssanne oyde yuushon hasayettana issi petetan shiiqi uttidayssa hayssa bolle qonceses.

hayssa bollen kase itiyophiya kawo geetetidagey issi bitaney qoncizayssa bessishen izikka keehippe lo'onne minnida oosanchan gidirayssanne asuntayka minilik geetettizayssi hayssa bolli qoncizayssa bessees

Hayssa bolle beeththadayssazi miraabe deren diza asata gidishin etappeka issoy miraabe dere kanti ba abrahaame geetettiday bessishen ikka baganje bolli kushe woththidi koppiyakka aaththi uthidayssanne hiza miiyenka kare biitapfe yira paranjheti diyayssa bessees.

hayssa xeelliwode qasse cora kare dere woykko chayna biittan diza asati beettiza wode etanka mulekka daro boggati issi mala malatizayssanne ubbayka karetha maayo maayidayssa ayssa bolli nuus bessees

Ayssi cora asati karedereppiyirasanne itooppe giddon diya asatara issifete tan shi uttidayssa bessishin etagarsanka doktoraabi aamiat geetettiya gedishin upbeykka haasaydi dizayssay ayssa zambile oykko saatinin diza abukadofa gidayssa bessees.

Haysa bolli nam7u mislee qonccissesawe bessishin etikka dumma keeththa qommoththi giigeththida isa bessishinne ooso bolla gakkiri wurira isanne ha baggan qassi kushenne xifire bolla gediyan thiyeththida miishshay qalameti de7isa besses.

Hayssani qasse bettizayssi hindee deren woykko kare deren bettiza bajajje gidishin iza giddon kaseka cimmati uttidayssanne macc'ati eqidi dizayssa hayssani nusi qoncise'es.

Haysi qase oge duna woyko asphalte gidishn asphaltenak bollayi garsa bagara dumatidi haathayi baana mala dumatethani dildya asayi oothidaysanne haysa bollara ootho bollani wurana matizysa besesi.

Hayisi giya donna gidishini corra assati shiqidayissa bessishini duma duma batta ubayikka bayizishene isoyi shamishin issoyi bayizishimi corra assati giya garissani betishini besesi

Haysan qase dizaysi issi makinay eqi uttidaysa gidishin daroti haysan qoncida asati qase isilama duma duma ako mayo mayida asa gidishin ha makina miyen corati eqqi uttidaysa haysi nus beses

Hayisan na'mu misileti betishin he misiletika isoyi bajaje bagarsan co'ra iqata epishin nne hankoyika qasi co'ra asata ca'nidi daro asata efidi diyayisa hayisi nusi besees

hayssan qoncizayssi issi kare dere asa woyqo paranjhe gidishin izikka maabira thaayele ooso keeththan ooththishenne ba kushe xaaxiri bathiran wottidinne aooso maayo koottidi koppiyakka bawu7en woththidayssa hayssi nuus bessees

hayssan shiiqizayssati cora tamaretanne astamareta gidishin tamaretikka keehippe cori bessiyayssanne astamareti sinta baggara uththidi itish gidi ubbaykka sintan dizasa xeelliyayssa hayssa balnus qoncisays

Hayssi qasse oge doonan gedishin tophe deren ortodokixe geetettiza ammano oykkiza asati issi bolli maxala aaththidi daroti machati yaran yaran ekkizayssa bessishin eta miyenka bajajey hara asata caani ekkidi yidayssa bessees.

hayssa bolla nam7u misile qoncizayssa bessi shin he misileykka issuan qipa guuta kaame bolla cora asati bessi uthidayssanne ha baggan dizayssan kushe gaare malatizan sintan guutta gaare qashethidayssa bolle asati dizayssa bessees

hayssa bollan qase cora misile qommota koncisizidayssa bessishen haysassanka giyan zal7iza asa keetta girson zal7iza sanne dumma dumma miishata bessishen izetikka diza soon bema asay ba miisha shamishinne bayzishen beettes

hayssi qase haaththay maaran baana mala biittakka qohenna mala haro yidi hayssa ogera baana mala giigissidaso dilde beetishen bolla baggarakka kaame aathanas kehippe lo7o ogen giigissidaso beettees

hayssan shiiqizayssati cora macanne attuma naate gidishin isikka banta yeran yeran eqqizayssanne banta douna maqisi aaththidi shiiqi uttida cora asata bessishin izaabeka hina baggara dumma domma keettati dizayssa bessees

Hayssa bolle nam7u misile qoncizessa phesishen issoy minibaase edishen soy qese haysuse gidirayssanne maysuse garsan xora asay bollan kumideyssanne minibaasenka dumma tummasati giddun kumidayssa hayssa bolle beessees.

Hayssa bollen beethidayssi guutha suuqe malatizaso gidishhen eyssa sonka tuke yi daabbey dumma dumma miishati zal'ethidayssa bessishen asatikka yiri issipetetan miiddinne uydi di ayssa bessees.

hayssa bollen qoncizara qasse issi macasiya cora asa sintan eqqada aasay dadizessanne itiyo telekomgiza banta ooso kiyotta miisha asas aasiya qoncisayda dumma dummobataka aatta erade hayssa bessees

Hayssi qasse giyadoona gidishin giyadoonanka zal'ethida dummo dumma meethettida miisha dishin etappeka abaabe abkado shunkurte timatime dummo dumma miishati keehi pecora ogen qoncizayssanne miisha demisidaso gidirayssa bessees.

Hayisani dizayisi qase yelaga woyikko wxxate nayiti geli gakkiya geeti issippeteththani Wora garisani bidi dizayisanne wora garisa xeelanasinne gobananasi dumma dumma mishatakka eranasinne banitappe kaha hoppisanasi bidi dizayisa besesi

Hayssa bolli qassi wora garssan issi bitane tophe banidira oyiqidi poto denidanwu gigetida issane manaxire atida eqqida issa beesishinika diza sohoyi keehippe woranne dumma dumma mithati dichidi gakida iza beeses.

Hayssan bethizaythi qasse dumma dumma athumanne maca assatha gidishin haththay bollape gogiza sohon issipethethan shiqi uthidaysa besishe izzathkka bantha ossope shempanawu yizaythane bantha kaha wopisanawu othidi dizzaysa besses.

Hayssa bolli beettizayssi woga gita wora gidishen eworaykka keehippe daro miishata hoyqqizayssa bessishen dumma dumma worame doossati eta garsan dizayssappe gaammo wodere dumma dummatikka iza garsan diyayssa bessees.

Hayssa bollan qasse isillo iza naya konciza esogeshon izakka lo'iza maawaatteranne hashshe wolle borsa wothada ba kushenka oykkiza miishay oyqetara boosi yoos giza miishi disayssa bessees.

hayssa bollan dizayssi wora medossa gidishen izikka haaththa garsan dizayssanne keehippe cora achchata yashshiza miishata oykqizayssanne bollaykka minnizayssa gidishen izikka aazazo geetettidayssa haaththa giddon diza do7a bessees

Hayssanbeethidanay issoy yela gana woykko dichchiri gelo ga kirana gidishin izikka wora garsan deyizi oykko aroomicen asay gubanayizasoon turisteti bizason uttidayssanne maraxine haaththidi eqqizayssa bessee.

hayssa woli qase issi yela ganay dizayssa bessishin henahaykka booththodendano afo gaxa bidi ba kushe xoqu wostidi giigeththidi booto dindidi dizayssanne izapfe guye baggara wokka uworay dizeyssa issi nus bessees

Hayssa bolla qonjizayssati daro asati sayte hirappe yiizayssanne etikka banta ooso ooththana yizi eqqizayssa besishon issinyaka basilke kessa oyqqada booto denta zadizayssa hayssi nuus bessees.

Hayssi qasse kase dere woykko kase woden de'iza keetta qommota gidishen izikka gatta keetta gidizayssanne ha'i wodenka gaxere heeran daro heeran mokseti didiza keetta qommo gidirayssa bessees.

Hayssan qase wura garsa gidishin he wura garsanka shafe biza haatta gaxan woqa keeshshi shuchchay ichuutileyssa bessishin izaappeka dhogudi wogga gitas zumay dizayssa hayssi nuus bessees

Hayisi qase hai wode daro itophey garisan osetidi diza osope isswa gidishin ika asa natiy banatetha qoncisanaw madiza matoqey woyiko payida getetizaysa othidi dishin hays nus beses

Hayisa bolla qassika issi macasiya digital mawoqiya kesanawu yadda utidayisanne digital mawoqiya kesisida asiyaka ba osso miinotethan othidayisa besishini hayisi kehippe loi'o dumatetha ehida misha gidoyisa besesi

hayssa bolli qoncizage biiniyam geetettida digital matooke woyqo payda ooththisida naaage dishen hizikka timorte keettan ooothti dides hayssanne timurte keetta tamareti yaran yaran eqqidi ootisidayssa bessees

hayssan beetidayssati miraabe nayta gidishen etikka mirca woykko kawo ettoopiyas dooranas giissi dizayssanne etikka gurun melkudariyoos geetetita natikka issipetettan haratikka dizayssa bessees

hayssi ha7i wode tamare sikka qeerinayssappeka wogga cimasas gakkanau maaddiza miishe gidishen izikka dijitale geetettidayssa kessano tamare nayti issipetethan eqqizayssanne asatikka banta ooso oothtididizayssa bessees

Hayssan dizayssi qasse digitale woykko fayda geetettidayssa ooththiza oosanchay biiniyam geetettiya gedishen asayka yidi aani matawuqi kessano issi petetan minnidi oothtidi dizayssa besses.

hayssa walanqase dizayssi issibitane asatu sintan eqqizayssanne izappekka guye baggara nam7u nam gadire uthiza soppasati beettishen miiyerekkanam oosati dizayssan koncise s paaddin bitaniya qase ekke uthidayssa bessees

hayssan dizayssi qase digitale ha7i wode asa naatas keehippe koshshizayssanne kawoti giigissana mala daro darobataraka gaththana malamaaddiza miisha ooththidi dizayssa hayssa balinoos bessees

hayssa bolli ibeettizayssi ay wode maaddiza diigital ma tooqe geesetthidayssa gidishin hissikka issi haway banayes kessano nayo ekkidi yidayssanne ootti didizayssa hayssa bolli nuskeehipe qonchisees

Haysika biiron uttida bitana malatishin,sibisaba addarashan uttidaysanne tishshi histidi issi soho xeellizaysa gidishin ,hankoson ubbanka hara asi baynaysa haysi nuus kehippe besees.

Hayssan qoncizaysatappe asati woykko kuwase ka7iyeda nayti maccata gedishin etikka tammane issinotinne eta kuwasiya kaassida asalxaynera issipethetan eqqidi poto dendidassa hayssi nuus bessees.

hayssan qoncizayssati kowasekayida asata gidishen issoy issoy de7izayssappe issua suntay qasse rashword woykko dumma suntay sunta oyqqiza asati qoncizayssa gidishen etikka oydda gideyssa bessee

hayssan qasse nam'u cigati woykko nam'u citati kowaase kaa'anawu doommana hanizayssa bessishen etikka keehippe minnidi hanaacetta hanizayssa hayssa bolle nuyo keehipe qoncehayssa bessees

hayssan shiiqizayssati daro asata gidishen etikka kuwase ka'izayssa maaddeyyse danata gidishen baggati hokki uttidashin baggati qasse toqu gidi eqidayssappe gidishen guuttatikka qasse garsan uttidayssa bessees

Hayssi sohoy qasse kuwaase kaasa asay be7ana utthidaso gidishen cora asatikka issipetettan utthidayssanne banta dosida kuwaase cita dosana woykko xeellanawu yiizayssa hayssan bessizaga bessees.

hayssa bollen qasse dizayssi nam7u citada gidishen etikka soysuwaduunano lo7o murotakay hano anacetishin dizayssa bessishen issi naykka goppir kuwase xiqishenne hankodi nam7ati miyon eqqidi xelli dizayssa bessees

hayssa bollen qoncizayssati kowaaseka iza citata gidishin etappeka issoti salo malatiza maayonne karetha suure aattiza kita nayti goole gelisidi keeshshippe ufayxi di dizayssanne guppi hayssa bessees

hayssan qasse cora abtuma nayti shiiqizayssa bessishen atikka banta bolla wulqama ooso qoottiooti wulqama miisha tookki tokki banta bolla hayssa mala oysirayssanne daroti maayo kessi wurtirayssa bessees

hayssanka beettida asati koaase beettidasooppe xoqason uttedi kaaso kaasa beyana uttidayssanne hissoyka koshe denthidi sintandiya gita phessi didi shenne haratikka esgidideyssa bessees

ayssa olin disa hessi qase attuma naata gidishin etikka isporte ooththiza attumas naata gidishin banta bolla minotetanne bollan diza miishata asati bessishenne ubbaykka maay7o kessi utidayssa bessees

Hayssa bolli qoncizaysi silkey guumizaysa bessishin, hayssika dawaletishin woyko dumma dumma bootan waasizaysa bessishin, iza miiyenka kompitere geetetiza laapitopey uttidaysa, hayssa bolli nuus quncisees.

Hayissi qasse beettiza miishshay qulppe gidishin ha qulppeyika makina motore dumma dumma miishshatas doyanas maaddizayssa gidishin ha7i wode tekinoloogiyan ooraxidi yiza miishsha bochchishin doyizayssa gidizayissa hayissa bolla bessees

Hayssan diza miishshay qasse misilan qonccizayssa gidishin he misile bolli dumma dummabati xaafetidayssa bessishin hayssa xaafetidayssatappe issoy qasse yiite gaaggite xoonite giza miishshay dizayssa besses.

Hayssan qase qoncizayssati dumma dumma qalame diza carqetanne dumma dumma qalame giigettiday qaaradizayssa phessishen etikka keehippe dumma lo'o gii giikettidi uttidayssa gididay ba hayssinos bessees

hessa bolla issi bitane diza hessa bessishen izikka eqqidi haasayishen cora miida qoommoti ashimtan eqqidi kameranne fotodenti shen tuma dummabata oothtishen hayssa bolle nuus qoncisees

Hayssi ha7i wode teknoloje muruutan ooraxizi yida saykile woykko motore maratiza miisha gidishin izikka tokku giza oykkiza miishay dizaynne oyttiza miishay dishen nam7u goomaykka diza laagetiza miishay beettes.

hayssi qase kase wode silke malatiza miisha gidishen gizakka dare wode ha'i go'etida asati ottaderata pooliseta dumma dumma biiron oottida asata gididayssanne ha'i wode daro wode asi maadetennayssa bessees

hayssi qasse shuboora woykko sansalatara yuuyi xaaxetidi gaanera qollafethida keesta bessishen hizikka keehippe gortettidayssannen nam'anto doo7ethenna mala oothtidi asay qollafi wottidayssa nuusi bessees

Hayssan beetidayssi qasse fabrika oindusture geetettidaso gidishen dumma dumma muruta eqata giissidayssa bessishen etikka kartoonera ashshe gettidi banta ogera woykko banta yarara giigethi giigethi yidayssa bessees.

hayssi qasse dumma dumma xaabida miishati irsase palkere dumma dumma ganche malatiza qalametikka shiiqi uthiday seqidishin izikka keeshshippe tamariza asas oykko tamaranas koye asas dumma dumma miishata ooththana maaddeyssa bessees

Hayssi qase beettiza miishay haatta maaxare geetettidaga gidishin izikka ha'i wode haattha hasanay oyssidikka irxidikka uyano maaddiza nam'u baggay diza miisha gidirayssa hayssa qoli nuus keehife qoncisees.

Hayssi qasse manara gidishin coora asayi hayisako yi makinan geli geli bantaso banawu koyidosa besishin ha bagara corati takise getetizayis besidayisa besishin cora asayika manara garsan diyayisa besses

Hayissan betizayissi qase katama heranni diza mishshe gidishshin katamanikka oge dunani makinayi bizane haareyi biza ogeyi gigetidayissa besishshinn haareyinne kameyi woyikko dumma dumma mishshati bizayissa beses.

Haysan bola qonc'isizaysi ele gakiza katha woyko eson asa na'i manawu madiza katha gidishin izika chifise getetiza woyko duma duma iridhibe getetida mishay qeri makina garsan mishiriya kathiyayisa haysi nus beses.

Haysan qasse dizaysati oraththa makinatta gidishshin ettikka corra assa cananaw dand'iza gidizaysanne yaran yaran aspaltte bolla etti eqi utidayssa hayssi nussi ke'ippe qoncisees

Hayssi qasse ha7i woden lo7o geetetidi qoncizayssa miisha gidishin nam7u kushe xoqo sidinne giddonka sante malatiza miishay uttidayssanne gumuruke komishin geetettidayssi xaafettidayssa bessees.

Hayssika qasse makinay woykko kamey zal'thida so gidishen heyssa zal'ethi kaame garsanka namu asati oyqqidi laaggi didishen izikka zo7o ekkidi keehippe 'izanne daro miisha demsiza makina gidzidayssa bessees.

Hayssan qase qoncizayssi katama yeeran boykko addisababa deren saykile woddu zore laaggiza asata bessishin etikka issoy issoa xounana anacetishin diza ogen diza miishate bessishin nam7u saykile laaggi asati diyayssabese

hayssi qasse ha7i wode maadetida miisha woykko eletrike makina woykko charseti ootida motere qoncizayssa heedzdzaabesishen hessa baggarakka oydu asate ekkedi haasayetti didishenne banta qufa aattishen beette

Hayssi qase shayfuna asay uyizaso getishen elele daro wode asay heegan komizayssanne hayssa sonka dumma dumma keeteti meyentizayssanne ha'i mortore oykko abache geetette diza mootore qoothtidayssa bessees

Ayssan dizayssi qasse fabrika herata gidishen hessanka woykko oge duunata gididayssa bessishen dumma dumma kaamete qommoy dishenne total geetettiza miisha woykko nazaje xahanida woykqo doozere caanniza makinanne katta caanniza makine diyesa bessees.

Hayssa bollanka issi yelaganay babbadoonan jalbara uthidayssa bessishen izikka mole oyqanassinne miisha demmanas giikethidi ba ooso ooththana yizana bessishen izikka diza soon haaththa garsan maatay diccizayssa bessees.

Heysan qoncisizaysika gita keetha gidishin, he keethayka oosetidi wuridaysane keehipe lo'iza ogen muruta miishata demizaysane cora kifileti dizaysa haysi nusi beeses.

Haysa bolla bettizaysi qaseka cora gotta ketata buro oso bolla dizaysa gidishin etika wuro bolla gakibeyna malanne oso bollan dizaysa besishin ha bagara kame biza ogiyara kamey bidi dizasya beses.

Haysa bolla hezdzdu asati banta ooso kethani qoncizaysa besishni izika issoy isuwara hada'etidinne Qopa issoy issuwaga siyidinne ya ha hasa'id diyaga besishn xarapheza bolla dumma dumma waraqatayinne documentey haylandeyka dizaysa beses.

hayssan keexettiday ooratha keeththa gidishin he keeththanka mule bay giigethidi uttidayssanne iqi baynnaba mule dembaso gididayssanne asanay daanas maaddizanne injetizaso gidirayssa xeellon erisees

hayssa bolla heedzdzu asati issi patetan haasayetti didishin hessoyka ba kushera iski wurthonne dabuthara malatiza miisha oyqqidi asatus ba qofa aathti didizayssanne banta ooso keettan diza miishata tamarisishe beettes

Hayssika qase asa nayti giigissida wogga pooqe keeththa gidishin hayssika ooso bolla dizayssanne wuribennasa qoncisishin oge heraykka asay cora asay daano shiiqibennaso gididayssa maata diccizayssi erisees.

Hayssan qasse issi bitane maraxininne koppiya aathtidi puusumaw kaaththi uthida eqqizayssa bessishin iza miyinka asati duunan maykeza silkeza shiishi uttidi i haasayana mala qofa aththana mala asahyssishe beettes.

Issi qasse ooso ooththiza biro gidishen corasati baynta ooso boota uttidi banta ooso minnidi oothtiza hessa besishon sisi asayka qasse cogido ukkidi wokkiza hessaya hayssa bolle nuus bessees.

Hayssan qoncizayssi ooso keethta gidishen he ooso keeththanka dumma dummatati baynta sohon uttiri ooso ootishen bessesh hayssa aadhdheri issoyka ba ooso keetta walikqo banta ooso keettan diza miishata haratus wadi didizayssa bessees.

Hage qasseka dumma keettay gidishin ikka keehippe lo'iza asa nay daanas giigissido keettanne daro wode katama yeran qonciza keetta gididayssa bessi shin wogga pengeekka diyayssa bessees.

hayssi qasseka ooso booththa gidishen heyssanka heyssa keeththan aaziyaze osetidakkonne heyssa bisane bolli macasiya qoncisidayssa woykko bessidayssa gidishen hayssinos tamarsees

Haysi qase haysan qonc'izasoy timirte keetha gidishin, tamareti shempo saten ubbayka kare kezidi ka'ishe dizaysanne baysa lo'iza banta timirte keetha mayo mayidi maaran maaran ka'idi dizaysa besses.

Hayisani cora tamareti timirite bagga ekkidi maraqetidayitinne issippeteththani shiqiddi banitappe photo denididi dizayisa besishshin bagati dari besyageti eqi uttidashinne guththati garisani utidayisa beesesi

Haysika giya duna gididi goya dunanka daro woykon cora maxafe qomoti bayizetizaso gidishin izanka duma duma medhoy diza maxafa shiqi utidaysane izappe miye baganka cora asiy dizaysa beses

hayssan qase beettidayssati tamareta gidishen etikka issoy issoy uttidi dabtara woykko banta patana oochchi diddizayssa besishen astamareykka eta tamarsi diddizayssa hayssa bolle nuus qoncisees

hayssan beeththira asatikka corati haadere birayssa malatishenne ubbaykka borsa oyqidayssanne issife shiiqidi wogga gita keetta sintan issifetetan utterayssanne baggati giddo gelidi dizayssa bessees.

ayssi qasse timirte keeththa gidishin hetimerte keetthanka tamareti gelishinne kesishin bessishen izaasseka wogga gitanne guutta pinge dizayssa bessishin gibbe garsanka wokga gita mitati dichi di dizayssa nuu yoo bessiis

Hayssa bollin issi astamaariya ba kushe xaaxara ganje bolle wothidayssa inbestishon izakka issi soho tishsh histada xeellizayssanne ba ooso woykko tamarsiza maay7o maa7izayssa hayssa bolli os qoncisee.

haysse bollan qoncizasi issi malaxa bitana gidishin izikka timirte keettan tamareta tamarsanan eqqi utidayssanne izappe guye baggara sareeday dizayssa bessishin izikka tamareta maaran tamarsi dizayssa bessees

Hayssika oorata tamareti tamariza timirte keettay giigizayssa besishon izikka ooseti wuridi booththa qalamekka tiyetidayssanne asati yuuyi yuuyi xeelli didizayssa hayssa bolli nussin keehippe qoncisees

hayssan qasse issi bitane eqqidi matadere aattidayssanne ikka dabtara ba kushe eqqidinne kushe xoko woththidi haasayidi ba gofa qoncisiyay bitane hayssan beettizayssa nuus bessees gido attin izikka lo7izayssa qoncises

ayssika timurte keeththa gilesoo gidishen izanka wogga awqoppenge dizaysabesi shin mihe baggarka keehippe wokka keeththay dizayssanne dumma dumma kifiletikka qoncizo soo gidire hasayssi bessees

Hayssa qase cora ta maareti shiiqizayssa besishin heta maaretikka issi oyden issi asi issioyeden issi asi uttidayssanne pazana pattanethanassinne ta maaranas maaddiza ogin ubbaykka uttidayssa hayssa wolle qoncisees.

Hayssi qasse timirte keeththa gidishen timirte keettayka yumorese malatizayssanne naati dormen diccizayssa bessishenne corasati issipiteten galile eta sarotishen dizayssa hayssi nuusi qeehippe qoncisees.

Ayssa bollan issi bitane qoncizayssanne hebitanekka sintan woykko sibissaba aggaraishe dizesoppe hashiqidi midiyaasatus meglaca immana woykko haasayano baqofa attana yiibi asay dizayssa bessees.

hayssa bollan qasse wogga zuma deren qonciza ogeta doozere woykko kaaththo geetettida miishay giigissishenne bookki bokki yara woykko maara oge giigissidi dizayssa hayssa bolli nuus bessees.

hayssi sohoyka ooso kiyata gidiishen he ooso keetanka asati issipetetan lo7o ba ehanon oyde yuushon uttidi issoy issoara haasayettishenne yaagey haagayyo haage yaagayyo ba qofa imishen hayssa bolle qoncis

Hayssan oyddu asati oge duunan qoncizayssa gidishen; itikka kaamey biizasohdizayssa bessishen itappeka guye baggay gaxare heera gidishen dumma dumma gadenne zumati giigi uthidayssa bessees.

hayssi kaame biza oge oykko dumma dumma areykka aseykka motorezikka hamuthiza oge gidishen keehippe oosethidi lo7o oge omurirayssanne izi diza sohoykka keehippe denba hahoso jiggidesa hayssabesse

Hayssan beettiday qasse oge donana woykko kaame biza soogedishin dirafikekka ogezan kaame esisidi ba ooso ooththididizay sabesishin miiyeerakka hara asati murti dhi bizayssa nuusi qoncises.

hayssi qasse ha7i wode giigethida korider limafi geetettida oge giigetihese besishen anko baggara keehipelo wogan oosethi wurrayssanne ha baggara ase dumma kaames oge giigissidi dizayssa hayssi nusu qonsees

Hayssa bollan qasse gaxere heera gidishen izikka keehippe xoqu gides zumma heeran de iza oge giigissishenne oge bookkidi maara oytishen hayssa bolle nuus keehipe

Hayssi qasse gadare heera oge limate woykko oge ooratiso dendo qofan asayi heera oge giigiss didizessanne dozere oge bookki giigissshinne hara asatikka oge duuna ekki uttedeyssa noyo bessees

hayssi qasse gaxare heeran giigettida oge douna gidishen etikka oge ooraxison woykko oge giigissana dendidayssanne tozere oy kaaththo geetettida miishete oge giigissidi mulera makeash aggidi bidayssa bessees

hayssan kasse shiiqidi bessirayssi oge douna woykko kaame bida oge gidishen asatikka kaametikka ogera bidayssa bessizayssanne miiye baggara cora oosetididiza wogga keettotanne oosetid gurbenna bessees

Hayssi qasse gaxare heeran ha7i lo7o woge giigeti didizayssanne kaamey bana mala dumma dumma miishan mindi asay oothti didizayssa bissishin miiye baggarakka buro oosetibenna soohoy didayssa hayssi nuus bessees.

Ayssi ha'i wodey tiophiyan keehippe oraxidi gigethida oge gi dishen issika korijer limat gietettidayssanne ha'i beeththi didizayssi saykile biza ogegididayssanne miiye baggarakka upuley dumma makine biza son xompidi dishen bessees.

Hayissan qasedizayss haththay ellanass madiza mishay gigi utidayissanne hayissappe duge gakanaw asay ekiza haththay asakko bizayissa hyssa bolla beeteshin iza miyenkka cora asati dizayissa besses

Haysi qase Ooso oothiza Soho Abba doona godishin hausanka hathay kehipe darida gishas asay bitta canishenne qolishen duma bessizaysa hemi bagaraka wotadarati eqi uttidaysa haysa boli besses

Hayisi qasse osanocha assati sayite bidi simintone bolokote ossetidda sohoni ta xelanawu woyiko lo'o ba woyiko itta bata demanawu yidayissa besishi issoyi qasse sinthani diyagey dunguza qodheni xaxidi utidatissa besses

Heyssan qase dizeyssati cora asata gidishin etappeka na'mati qoren dunguza wohte sabesishen issoyka madasinhe attidayssanne dummatettan haaththay oratha haathay esa u galida hissa gishas etikka metishen beetes

Hayssi qasse gade garsan asa nayssi lo7o murta demmano tokkiza miishata haatha ussida oge gidishen hayssika genereetore woykko ha7i wode yida maashine gidishen hattaka hippe wolqara ushshano maaddiza miisha gidi hayssa bessees

Hayssan beettizayssi qase arba mici diren oosetida oosota gidishen izikka ummadumma gade heeran keeththa keexxi shenne ummadumma maburatezan oothtiza miishati baanereyan aathth uttidayssi hayssan qoncizayssa bessees.

Hayssa bollan issi haakime ba ooso maaran ooththi didizayssa bessishen izikka haakime keettan dumma dumma kemikaaleta giigissidi ba so'an basowan qoli dizayssa hayssa bolla nuus qonchises.

Hayssi qase asay ba ooso ooththida keethta gidishen izikka keehippe wolqama biratati diza keettanne keettiyakka guuxxida sohonne gidishen attumanne macasati banta oosoppe iri hayssa soa xeelleyssa bessees.

hayssan dizayssi qase haatta duqetedeso gidishen kaxxare heeran coraasay haatta duqiza soon betishen issi aaya serki heedzdza oothara haatta duka edizayssanne he sooyka xereth wuta hayssa bettees

hayssi qase maaddizayssi maburate haylles oykkoshu bo gelsi gelsi giigissa haa7i oorotha ogin giigethi digida miish gidishin iza qalamekka boottanne guddara salo malati iza miish edizayssa bessishin iza miiyenka pooleti eqqi utti utidayssa